Amashure y'abanyeshure abiri yegeranye hagati y'ayo mashure hari umuryango uwo muryango hagazemwo abanyeshure usizibara ryera n'iryoubururu ishure rimweri isi zibara ryera iritukura irindi ryera iritukura n'iryo ubururu ku kibuga hari modoka.

Ikibuga c'abanyeshuri abanyeshure benshi, bambaye impuzu zitandukanye z'ishure, bambaye amashati y'ibara ry'ubururu amajipo n'amakabutura akaba asa ibirato bikaba bidasa bimwe bisa n'ubururu, ibindi n'umuhondo, ibindi birera.